As undergraduate wey I be, money no too dey like that, but I dey try manage wan save small-small the one wey I get because e fit still help me for future. First, I dey save. Even if na five hundred naira or one thousand naira from the small-small allowance wey dem dey give me and the business wey I dey do. I go try keep am aside. I dey mostly save for mobile banking apps wey dey give interest or I go save or I go do Ajo with my friends. That one sef dey help me plan things like project or even emergency. I still dey invest in myself. As I dey school, I dey try learn online skills like graphic design, video editing and sometimes, copywriting sef. Those skills dey help me earn small-small money for side. Now I believe sey de go open door for me after I graduate. To me, investment no be only land or stock, I dey also invest in my brain and I know sey go pay me well later. I dey also run some small-small online businesses. Sometimes I dey sell thrift cloths or help pipu do assignment and I dey type too. The money no too big, but of course, e dey teach me how to manage business, handle customer and even save for bigger things. I dey also learn sey if you no separate your spending money from your savings, you go just waste everything. And another thing wey I dey do be sey, I no dey spend anyhow because peer pressure plenty for campus. Pipu dey buy phones, cloths or even go party steady sef. But me I dey always ask myself this thing wey I wan buy I really need am? If no be urgent something, I go just leave am. I prefer to use the money take buy data sef for my online courses or invest in something wey go add value to me. Then I don dey think of try investment like cryptocurrency or stock market, but I dey try take am slow. I dey read and ask questions because I no fit just carry the small money wey I get go enter wahala. I get some guys wey dey do crypto and de don gain from the thing, but me I still dey learn before I go enter fully. Then, lastly, I no dey look future without sense. I dey try build something one now, so that when I finish school I no go just start from zero. Even if na with small saving skill, I dey try put effort because at the end of the day, na wetin pesin do now go determine im tomorrow.

Wetin and wetin you dey do abi you don do to contribute to de development of your community? Okay I don try make small small contribution for my community for different different ways. One of de first things wey I don do be sey I dey join volunteer work, for example I don join group wey dey help clean our area especially de side wey we dey stay. We dey organize days wey we go commot clean de area den pick up dirty wey dey and we dey try keep de place clean so dat pipu so dat we nor go live for dirty place. I don also join some educational programs for de youths for my area, I go dey teach dem basic computer skills, like how to use Microsoft word, excel, den I dey even teach dem small small graphics design. Some of de youth nor get access to those kind things, so I dey try give dem knowledge. I believe sey education na one of de biggest way to help pipu grow and if dem sabi basic things like dat e go help dem later wen dem dey find job or wen dem even want start small small business. Another thing I don do to support small business wey dey my community be sey I dey buy from pipu wey dey sell for my community, I nor dey go buy for big big companies we dey outside, and I dey encourage my friends and my family make dem patronize dem. If we support pipu wey dey our community, we support their small small businesses e go grow and dem go later come back come help de community. Sometimes I go share their product for my whatsapp, I go tell pipu make dem fit come come buy from those small small businesses. I don also dey reach out to those wey nor get basic needs like food and clothing. I dey organize small charity where we dey collect things like clothe and food, den give am to de less privilege. E get as e feel wen you help person. Den I dey encourage young pipu around me to make sure sey dem dey active in something whether na sport um learning skills online um or normal hand trade, or make dem dey help de community work. I dey also try motivate dem and I believe say if de young pipu for my community start dey busy with doing good thing, e go help build de future of our area.

Family and friends Dey play significant role wen e come to matter of overcoming life challenges, Wetin u think? Ok Wetin I think b sey I believe sey family get really big role to play wen e come to matter if handling life challenges, life ni Dey easy and sometimes e Dey hard to go thru thing alone, if u get family and friends wey Dey there for u e go make everything easier, family especially na d first pipu Wey u go fit run to when life Dey hard, dem sabi u well and dem go always show u love even when u no get solution to your problem, for me anytime wey I Dey face challeng na my family I Dey first go to make dem encourage me, dem go talk to me den console me, give me beta advice wey no go only calm me down but help me to think beta, if na financial wahala or emotional stress my family go always Dey there to support me even if na small wey dem get, dem no go judge me dem go help me with an, family, friends to dey important, sometimes na friends u go run to when u need to talk or rant, sometimes dem for shoe u different views or advice u on something wey u your self u Neva think if, if u get good friends wey go support u dem go help I move forward and e go help u see sey I no dey alone for your struggles, some of my friends don help me during tough times just by make dem dey there for me, dem go talk to me and dem go encourage me make I continue dey push, no matter Wetin b problem b wether na school stress, relationship wahala or family problem if u get pipu around u wey u go share your burden with, e go make big difference e get, e dey good make u get pipu wey go help u carry d load, and u no go carry an alone, e dey give strength to oust thru eve. Wen life dey do u like sey everything dey against you, for me like dis life challenges no dey go immediately but if I get family and friends around to support me, I fit always face dem with hope because dem go remind u go d good things wey don happen for your life dem go show ubsey no matter how hard life b u go always get way to commot from dat problem, sometimes I belong sey family and friends Dey essence for each person life, dem no Dey jus Dey there to celebrate good times, but dem Dey there to help u thru d bad times, because dem go live and support u and encouragement go always Dey to make life challenges smooth to deal with.

In which way physical appearance don affect or dictate my person identity. Physical appearance Dey really affect person identity in many ways from de way pipu Dey look you to how you Dey see yourself everything join for me I don notice sey de way I look weather na my face eyes my skin color shape or even my dressing Dey affect how pipu Dey treat me sometimes if i dress well and look sharp pipu go respect me more but if I wear something rough or look somehow pipu go Dey act like sey I no get sense or I no serious if when I wear cloth wey neat and I stand confidence pipu Dey assume sey I get sense and I Dey responsible even if dem never know anything about me my appearance go first talk for me dat one don teach me sey how you package yourself fit open or close door for you but e no end for how pipu c me oo my appearance Dey also affect how I feel about my self sometimes if I no like how I look for mirror maybe my hair rough or I Dey feel insecure about one part of my body confidence go just low and I go Dey shy or I no go Dey talk well when I Dey public but if I Dey okay with how I look for dat day my confidence go rise and I go fit express myself freely na dia I even understand sey de way I feel inside Dey connect to how I Dey carry myself for outside even for school even for school appearance fit Dey play small role if you Dey look sharp pipu go Dey ready to lis ten to you more sometimes na just your clean look fit make person take you serious but dat one no mean sey physical na everything oo e get pipu wey give outside but dia character no good at all so I Dey always try take balance am I Dey try look decent and clean but I Dey also try work on my attitude and how I Dey treat today pipu anoda way wey my appearance don affect my identity na wen pipu Dey try label me because of how I Dey if I plait hear or wear some kin kin cloth like dat some pipu go assume sey I Dey into bad things dem go judge me with out knowing sey I b good person wey just get goals dat kin judgement Dey very painful but e don teach me say make I Dey always Dey proud of who I Dey no matta wetin oda pipu think so overall me I feel sey physical appearance Dey affect both how pipu see me and how I Dey feel myself e Dey influence my confidence my relationship with oda pipu and sometimes my opportunities but I no Dey let am define my whole identity I just remind myself sey na my heart my mind set and my action go speak pass my looks appearance Dey important yes but sho I be inside na de main thing

Why you think sey fashion na part of culture okay fashion and culture Dey like brothers and sisters dem no fit separate dem de wey person Dey dress Dey talk plenty about where dem come from how dem Dey live if you look well every tribe for country get dia own unique way of dressing for example now fo Niger Yoruba get agbada Igbo get esiago Hausa get babbar Riga all of dem na still fashion but e also carry ehnn culture join body fashion no be about looking fine or following trend e Dey show history and tradition if you see person wey wear native cloth like Ankara or tie and dye e go remind you of your root some design get meaning e fit show status, age or even de kin event wey Dey happen for example when person where black cloth sometimes e mean sey na for burial if na bright color like yellow or gold e fit be celebration or even wedding so fashion Dey talk without using month anoda reason wey fashion be part of culture na because e Dey change with time just like culture Dey evolve our grand mama time dem Dey tie wrapper and blouse but now young pipu don Dey sew the same Ankara into gown, jacket even trouser sef e still be cutural cloth but dem done mix am with modern style na dat blend of old and new culture Dey make fashion rich and interesting fashion Dey also bring pipu together during cultural day for school or event for even community pipu go wear dia traditional attire with pride commot den every body go Dey admire each oda Dey go take pictures talk about dia heritage dem go promote unity and respect among each oda culture even for outside country when pipu see you for African print or native wear dem go ask where dis cloth come from you go explain and just like dat you don teach person something about your culture to so fashion na very powerful way to represent your identity without too much talk finally Fashion fit also pass message e fit show resistance, pride or even protest pipu use African cloth take show sey dem Dey proud of dia raise and root even hair style like Locs corn rows Afro all of dem Dey rooted for African culture do when person carry dat style e Dey do more Dan just look style e Dey send cultural message so as we see fashion no be just cloth wey person fit wear e Dey speak e Dey tech pipu and e Dey connect pipu e Dey keep our history alive dats y we Dey believe sey fashion and culture Dey always move together

Wetin society think about alcohol? E believe dey alcohol dey affect Pipu attitude and behavior, Wetin b pipu perspective about drinking alcohol? Alcohol matter na Wetin get different views for society, some pipu dey see am as normal part of enjoyment, some oda pipu dey see am sey e dey cause plenty wahala, for Societu alcohol get both good and bad reputation, depending on how persin, dey see am for example, for party, wedding or even celebration pipu dey drink alcohol just to relax feel happy and some sef dey drink am to catch fun, some dey believe dey e dey help dem free dia mind or feel whole to talk, but de truth be sey alcohol dey affect pipu behavior and attitude, wen persin drink too much e for change how dem dey think or act, some pipu go begin talk anyhow, misbehave or even start fight e fit make person loose control, do Wetin dem no go do if dem dey sober, sometimes alcohol dey cause domestic violence, road accident or even crime. When persin don high he no go for reason well at all, e get pipu wey dey drink reasonably dem sabi dia limit and dem no dey abuse am, but e get ida wey go just drink anyhow morning to night dem dey even forget dis family dia school dis work sef, dat kind lifestyle dey affect dis health and relationship, some pipu sey na small I take but before u know e don tirn addiction, so yes alcohol dey actually influence attitude and behavior, especially wen persin no get self control, if I look at Wetin oda pipu think about alcohol, e dey mixed, our forefathers especially from religious and traditional background dem dem dey see alcohol as bad thing, for churches and mosque dem go dey preach dey make we avoid an but for you d pipu many of dem dey see alcohol as normal thing, social media, movies and even music dey promote am and e dey b like sey if u no dey drink u ni dey enjoy life and dat one dey influence de mind set of plenty youths, some pipu dey also believe sey alcohol fit help dem forget stress or pain like if dem go thru heart break ir money wahala dem go just carry bottle begin drink, but de truth be sey alcohol no dey solve problem e dey only delay an or make an worse later, so pipu need to understand sey if dem must drink make dem do am responsibly, society get different views, some dey see alcohol as fun but me I dey see am as danger and me I believe sey e dey influence persin attitude and behavior especially if dem no sabi control, everybody need to understand Wetin dem dey take enter dia body and dem need to make wise decision.

Wetin be the wrong beliefs or misconceptions wey pipu get about drug abuse? Okay, drug abuse matter get plenty wrong beliefs wey dey confuse pipu. Some pipu no even understand sey, de dey abuse drug. Because one big misconception be sey, if doctor prescribe drug for you before, e no fit harm you. But the truth be sey, once you dey take the medicine pass as de prescribe am for you, or you still dey use am without real sickness, na drug abuse be dat. Even cough syrup or painkiller fit turn to problem, if pesin dey misuses am. Another wrong belief be sey, drug abuse na only wen pesin dey take hard drug like cocaine, tramadol or even colorado. But na lie. Even normal drug like codeine or weed, once you use am anyhow or for wrong reason, na abuse. E no matter whether na legal or illegal. As long as you dey use am wrongly, e go affect your body and your brain. Some pipu still believe sey drug dey help dem perform better, like to read for exam, do strong work, or even last for bed. But, de no dey talk about the side effects. After small time, the body go begin break down, brain go slow, and pesin fit dey paranoid. E fit even lose memory or run mad. E dey affect liver, kidney and even your whole body system. Anoda common misconception be sey drug abuse na only poor, uneducated pipu dey do am. Dat one na big lie becos pipu wey rich and pipu wey poor, pipu wey young and pipu wey old, even students and working class pipu self dey involved. You fit see somebody wey dey dress fine, speak good English, but e dey hook on drugs for one corner. Drug abuse no dey show for face. E stil get pipu wey believe sey, once pesin don enter drugs, e no go fit change again. But dat one no be true. Pipu fit recover, if na dem get the right help and support. Na why awareness and rehab centres dey important. Pipu need love and understanding, no be only judgment and shame. Some dey believe sey na just enjoyment, e no go harm me. De de go say, I sabi myself. I dey in control. But many pipu wey get addiction today, start from dat same line. Before dem no, body don crave am every day. De no dey fit stop again without help. So to clear eye, we need make pipu sabi sey drug abuse no be only wen pesin dey fall for gutter. E fit be silent, slow, and e go dey deadly. Make we educate each other and help pipu wey don fall inside instead of judging dem.

How you dey make sure sey you and your community safe. Okay to make sure sey me and my community dey safe, e start from me as pesin. Safety no be only government work, everybody get role to play. First, I dey always try dey alert anywhere I dey go. I dey observe wetin dey happen around me and I no dey waka for dark and lonely places anyhow, especially late-night waka. If wan go out by force, I dey tell pesin or carry phone wey get card and battery so dat I go fit dey make calls in case any thing happen. For house I dey lock door and window wells. I no dey leave stove or any electrical thing on wen I no dey around. Na small carelessness dey cause fire and accident. I dey make sure sey my environment dey clean too so diseases or mosquitoes no go take over. For online safety I no dey drop my personal information anyhow like bank details or location. I dey avoid fake links and suspicious call. Some pipu dey even use Internet scam pipu, so I dey shine my eye wella. Dat part na personal safety. For community level I dey always try dey watch out for my neighbors. If I notice any strange movement wey no clear I dey alert police or call security. I dey support pipu for my neighborhood wen dem organize. Even if na small contribution or my presence. I dey also try educate pipu around me especially small pikin and old pipu about safety tips like make dem no dey collect sweets from pipu wey dem no sabi or make dem no dey leave fire on wen dem dey cook. If I get any useful information, like news about danger or problem, I dey share am quick-quick. If I see sey pesin dey fight, or something dey suspicious I no dey jump inside to fight o. I go just carry police or alert elders. Sometimes to avoid troubles, dey best way na to stay safe. E dey also need unity for community safety. If everybody dey mind their business too much problem fit grow but if we dey united we go dey solved security mata together. If street light spoil we go join hand report am. If na gutter block, we go organize cleanup. Na small-small things dey build safer communities. I dey always pray because no mata how we try something s dey pass man pawa but as I dey do my part, me I dey also commit myself and my pipu for God hand and im protection. So, personally and, so personal and community safety na joint work. If everybody do their part well everywhere go beta and we go fit live in peace.

How you dey make sure sey you grow and take self development serious? Okay, to grow and make sure sey I dey develop myself, I dey frist agree sey growth no be by age or body size. Na by watin you sabi, how you reason and how you dey take improve your life, me I dey take self development as serious somtin because I know sey for dis life if you no upgrade, life go leave you for back. First tin wey I dey do na to always learn, I no dey wait make teacher teach me everytin, I dey read books, watch educational videos and even lis ten to pipu wey sabi pass me. Even for social media I dey follow pages wey dey motivate me, teach me skills or even give me beta mindset because knowledge na power and if you know beta, you go do beta. I dey also try learn new tins weda na computing skills, communication, leadership or even hand work like graphic design and sewing. Any skill wey fit help me tomorrow I dey open to am, sometimes I dey ise free online courses to at ten d small small workshops, I no dey look down on any opportunity to learn. Anoda way wey I dey grow na by setting goals, I dey write my short and long term goals down, if I know sey I wan improve my speaking, I go join group wey go help me practice. If I wan dey more disciplined, I go arrange my daily routine, na small small but as I dey take steps, I dey see improvement. I dey also try mix wit pipu wey dey grow, I no dey keep friends wey no get direction, I dey look for pipu wey go challenge me to do beta and if you dey waka wit pipu wey serious your own life go move forward too, bad company fit pull you back so I dey choose my circle well. I still dey practice self reflection, some times I goo just sidon tink how my life go be dis month, tink watin I do well, wia I suppose change, dis kain tin dey help me know wia I stand and how I fit grow. I dey pray and believe in myself, sometimes growth dey slow but I no dey give up, I dey patient wit myself but I no dey lazy. I dey always remind myself sey I no go remain di same, I must grow mentally, emotionally, financially and spiritually. So for me self development no be option, na somtin wey pesin need, if I want make my life beta I muxt beta myseld and na di key to happiness and success be dat